Omukazi omulunzi w'enjuki ayambadde enjuki ezirunda enjuki, ggiraavuzi wamu n'ekikoofiira ekyambalwa nga bawakula enjuki ayimiridde ku muzinga gw'enjuki.

Abakyala abawerako abamu baweese abaana ku migongo abalala tebalina. Bambadde ennyambala ey'ekinnansi batadde ebitambaala ku mitwe ne ba ne bateekako n'eminagiro egy'enjawulo bambadde ebijo omujolobera mu bulago bwabwe ekiraga nti omukolo gwe bwaliko gwa kinna.